asalaamaaleykum mbooloo mi <breath> maa ngi leen di nuyu Birame maa ngi nuyu <hesitation> Thierno Touré mi ñu nekkal ci cabine technique bi maa ngi rafetlu programme bi bu baax a baax a baax ndax it <hesitation> li tax li ñu fi dajale tey mooy nit ki boo ko joxee aw jiwu <coughs> ba mu dem ba àgg ci cappaandaw ji mooy dem nañ ba ji njiw yi ba récolter ba pare kon ñi ñi joxoon jiw war nañoo mën a toogaat ak ñoom ne leen lii lañ fi récolter <breath> lii moo ci baax nañ ci yokk lii nañ ci wàññi lii loolu moo waraloon programme mu tey bi di sant Sadio Deme bu baaxit nag di sant Sadio Deme bu baax ak ñi ma àndal ak ñi <hesitation> ñiñ fi dalal ñëpp ndax <hesitation> boo gisee programme bi daal tubar kàlla wax dëgg yàlla jiw yiñ fiy joxe yëpp jiwu qualité rek lañ ñu fi jox jiwu qualité yu baax lañ ñu fi jox comme jiwu qualité lañ baax lañ ñu fi jox ñu ji ko <breath> ba àgg si ci waxtu wii dajale ko ba àgg si fii kon war nañoo mën a taxawaat ak ñun ñi nga xam ne sii nii ñoo ñu <breath> ñoo ñu faloon ñu yor jiw yi ñu ñu wax leen ne leen jiw yi nii la demee ak nee la demee

waaw léegi <hesitation> xam nga nawet bi moom taw na li mu war a taw d' accord waaye comme jiwu moo tardé ndax boo demee ba treize août ñu jox la aw jiwu treize août <breath> treize août lañ ji jiwu wi

kon xam nga woowu jiw tardé na treize août buñ la ko joxee aw jiwu nga ji ko <breath> mu ñoom bañ waxee it dañ ne comme que dañuy tester rek moom tardé na xam nañ ne tardé na waaye nañ ji <crosstalk> léegi bu ko defee ñaari at yi ci kanam <breath> ñu mën a xam léegi lan mooy baax ak lan la ñuy programme ak li ci des waaw

waaw gaa yi comme que ñëw nañ si fii ñu wax leen ne leen comme tardement yi ci am ak manque manquements yi am ci kii bi ndax ñi <hesitation> jiw wi biñ ko jiwee treize août xam nga taxawoon na fi ab ab diir et puis boobu am na attaque bi ko attaque woon ataque boobu amuñu woon produit produit boobu buñ ñu ko envoyé woon booba xëy na kon attaque bi lañ lañ doon liñ ci liñ ci <hesitation> nekk ci <breath> yàqu kooku as néew ko du yàqu waaye bu fekkee ne yow attaque dal na sa kaw <breath> ki la war a jox produit ñëwagut bu fekkee * loolu doo ko mën a doo ko mën a saafara daal doo ko mën a saafara léegi jafe-jafe yi am daal loolu bokk na ci <breath> et puis it <hesitation> teel yéex yéex gee jot it bokk na ci <breath> wax dëgg yàlla bu fekkoon ne teel nañ see jot bu baax jiw yi moom wax dëgg yàlla jiw yi qualité la jiw yu baax la ndax boo xoolee treize août nga ji ko jiwu commencé mu commencé meññ benn meññ bi liy problème moom mooy ruur mi ci am boobu buñ amoon traite buén amoon traitement <breath> ruur moomu ci am kon danañ ci récolter lu bëree bëri wax dëgg yàlla waaw

waaw man maay man lañ fal président coopérative comission bi waaw waaw man

waaw asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant yow Birame <crosstalk> waaw maanaam laaj yi tey li ko waraloon maanaam ñoom dafa am jiw yuñ fi joxe woon affaire mbéy rek la mbéy daal moom ci la ñuy yëngu te ñun ay béykat rek lañ am jiw yuñ fi joxe woon rek ñu doon ko tester <crosstalk> biñ ko tester nag ñëwoon nañ fi xooloon ko ba tey nag ñu war a dajewaat ñu xo wax nañ ñu li si manqué liñ ci war a dolli ak loo luñ ci war a defaraat ci liggéey bi daal <crosstalk> waaw léegi nag wax nañ leen jafe-jafe yi daaw affaire bi dafa xaw a yéex xam nga mbéy moom lépp loo ciy def rek dafa war a teel teggi waaye boo négee ba nga xam ne nii <smacks lips> yaa yaa ngi xuus cib ndox di yóbbul jiw moom waxoo jiw moom xam nga bu bu meloon nam bu ** moom doo ko yaakaar daal am na *** te daaw noonu la demee woon waaw léegi nag wax nañ leen ne leen nag lépp nay teel lu ngeen ciy def daal nay teel jiw wi nay teel a ñëw fu ñu ruujee ku ruuj ba pare balay taw na jiw wi teel produits yi nga xam ne moom lañuy aaree gàncax gi ngeen indi ko jural ñu ay pompes <crosstalk> bu ko defee gox bu ne bu fa ñaari pompes newee wala ñett ku soxla rek mën caa jël def li ngay def saafara waaye boo négee ba <crosstalk> gis feebar fii ngay dem di wax ci ñoom ci kaw bala ñuy ñëw mu yà ñu yàq la ñuy yàq <smacks lips> loolu daal moo doonoon ndaje mi

déedéet loolu indiwuñ ko woon indiwuñ woon lu ko aar moom moom foofu lañ ju kiyee moom ndax ndax yaa xam jiw moom day am lu koy yàq <coughs> te loolu indiwuñ ko woon moom <coughs> jiw kese lañ indiwoon waaw war nañ joxe woon nañ ci ne maanaam faire lu ngeen ci gis ngeen joxe wax waaye biñ gisee liñ gis wo biñ ko waxee it taxul ñu jéemaguñ si woon dara wax dëgg ba far gis nga ni mu demee léegi daal beneen programme lañ wax

jàll na bii nag wax nañ leen daal liñ ci liñ ci jaaxal daal wax nañ leen li nga xam ne moo fa yàqu <crosstalk> lépp wax nañ leen ko li si yàqu wax naén leen ko li koy defar wax nañ nawet daal lu ci waay di def nay teel loolu daal mooy mooy <crosstalk>

waaw jafe-jafe yi moom ñoom jafe-jafe yi moom xam nañ ko léegi yëpp nee nañ yooyu moom bu soobee yàlla dinañ ko fexe saafara bu beneenee moom buñ ci buy souvent <hesitation> at miñ jëm bu soobee yàlla danañ lépp dana teel

waaw ñu ne leen nag loolu moo si baax ndax maanaam bu yemee ci nii rek moom day xaw a kii mais dinañ ko yokku <crosstalk> ndax ñeneen ñi amutoon daal bu soobee yàlla danañ bëgg ñu am te tool yi dana xaw a yokku tuuti

waaw salaamaleykum Forte <crosstalk> <smacks lips> maa ngi lay nuyu di nuyu rajo Thiel Jabi jula di nuyu seen patron Alioune * <crosstalk> waaw li nga wax noonu la maa jiite bu Mawla bi <smacks lips> waaw ndaje bii tey moom lu ko waraloon maanaam mooy wàllu affaire sargalante ak nit yi lu ñu récolter <crosstalk> nu mu nu mu toll ay yooyu <crosstalk> waaw loolu daal moo nekkoon ndaje bi fii <crosstalk>

<hesitation> <hesitation> waaw am na jafe-jafe jafe-jafe bi moom lu ci ëpp mooy <hesitation> na maanaam dafay yéex a ñëw dafay yéex a ñëw rek loolu kese mooy jafe-jafe bi waaye wax dëgg yàlla moom ah man de sama sëb moom wax dëgg alhamdulilah am naa am naa sëb moom wax dëgg tuuti moom wax dëgg yàlla waaw li ma Sadio joxoon wax dëgg yàlla alhamdulilah en tout cas beneen yoon daal na gaaw na gaaw a ñëw rek incha allah

waaw waaw wuute na ndax bi bee moom moo gën a gaaw moo gën a gaaw <noise> te aussi doom yi ñoo gën a dijji waaw te xam nga béykat lu gën a dijji rek la gën a taamu waaw wax dëgg gis naa ci résultat bu baax même gerte yi naka noonu ba tey <breath> waaw waa dëgg ñàkk a ñë te <hesitation> te dafa te yéex a ñëw rek loolu kese mooy cat wi daal waaw

waaw loolu amoon na ci parcelle bu Mawla bu mag bi <crosstalk> xam nga Mawla mooy moo nekk yor parcelle bu mag bi wax dëgg amoon na fa amoon nañ indi woon nañ foofu pomper ak produit yëpp wax dëgg attaque bu ñu gisoon dañ ko doon pomper moom <smacks lips> waaw waaw wax dëgg too Sadio moom du fa jóge lépp lu fiy attaque Sadio dina ñëw wax ñu affaire yi nuñ koy defee wala mu produit ko moom si boppam waawaaw <hesitation> gis naa ko ci moom wax dëgg yàlla <crosstalk> waaw

bisimilah

waaw bisimilah maa ngi lay fay <smacks lips> nji mi moom wax dëgg macha allah baax na moom wax dëgg baax na moom ndax buñ ko jiwee biñ ko jiwee ba pare <crosstalk> départ bi moom wax dëgg rafet na dëgg dëgg la rafet <crosstalk> wax dëgg moom bu ñebe bi it wax dëgg ni mu départ moom wax dëgg rafet na lool waaye xanaa rek lu ñuy wax rek mooy naaje bi rek mooy loolu naaje bi rek la waaw teelut a ñëw daal loolu mooy kii mooy kii wax dëgg meññoon na moom

façon jiw yi ba xam yaas defe naa yaasin la te am kii

waaw benn bi yaasin la benn bi moom mënuma koo jàpp sax ñaari façon lañ fi indi woon man moom gerte laa amoon gerte laa jiwoon sant naa leen yéen ñëpp rek

<hesitation> <hesitation> waaw loolu moombéy bi moom setoon na moom mbéy mi moom setoon na wax dëgg waaye bi mu kiiyee biñ ko jiwee njiw premier <noise> ba pare <noise> dafa amoon <noise> loo xam ne dañ koy sulli dañuy sulli gerte gi gerte gi la ñuy sulli <noise> ba mu ah ma ma gis ko daal xalaat ci ma dem ci Aliou ma ne ah Aliou moom man de damaa gis gerte gi li ma ci jaaxaal mu ne ma lan la ma ne ah <noise> man de moom damaa gis picc <noise> ñu ni koy sulli waaye lekkuñu ko <noise> dañ koy sulli ba pare bàyyi ko foofu waaye duñ ko lekk duñ <hesitation> <hesitation> duñ ko lekk <noise> loolu daal moo ma ci jaaxal ci loolu waaye moom saxoon na dëgg saxoon na dëgg moom wax dëgg yàlla

jërëjëf <hesitation> directeur ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm <crosstalk> Birame Ka man la Ousseynou Diagne ñu gën maa xam si Diallo Diagne ma dëkk Njaañ touba Njaañ la nii <crosstalk> dëgg la résultat am na <crosstalk> parce que ñun keroog bi ñu ga yi yóbboo si tool centre yu mag yi <crosstalk> wan nañ ñu fa ay variétés yu bëri yoo xam ne yii le treize août lañ ko jiyoon <crosstalk> le treize août boobu noonu am na ci yoo xam ne yii jot naa ñor <crosstalk> am na ci loo xam ne meññ na lool mais dafaa tawut ba tey <crosstalk> loolu moo ko gàllankoor kon tey ci ndaje tey bi gaa yi ñëwaatee di defaat informaton bi waxaat nañ leen daal dolli nañ leen daal ne leen jiwu bi daal su gënee mën a teel résultat bi dina gën a baax rendement bi dina gën a baax aussi parce que gis nañ ne daal moom bu teeloon moom rendement dana am bu baax a baax a baax <crosstalk> jeex na jiw bi daal baax na mais dafa yéex a ñëw <crosstalk> dèjà yéex a ñëw gi rek mooy moo tax daal gisuñ résultat bu baax bi jot nañ cee gis dara sax mais bu jiwu bi teeloon a ñëw moom résultat bi dina gën a réussir daal moom <crosstalk> ci liñ gis ñun <crosstalk> wax dëgg yàlla taxul ma ku mel ne monsieur Guèye mii <crosstalk> defoon na fi tournée si biir nawet tamit di ñu wax ci wàllu tool yi te lim ci doon wax lépp gis nañ ko loolu jàngal na ñu tamit ci wàllu changement climat bi nga xam ne mi ngi am nii soppite jaww ji ndax doon nañ ci am na ay jours mu dalaloon ñu fii ci biir commune bi keroog bi ñu demee mu di ñu xamal ne ñu tey waa météo génne nañ ne tey tey du taw te aussi bu fekkee dangaa am looy weer soo xëyee rek génneel am na si sama naataangoo yoo xam ne sax mosuñu woon gëmuñu woon <hesitation> jour boobu jour boobu noonu ñu jàpp ko muy jour talaata noonu

amul benn niis xam nga kon loolu bon <hesitation> ci njàngale la ba tey

si wàllu météo ci ñoom noonu lañ ko jàngalee ñoom tamit

ak wala ñu jot si suénu portable tam ñu ngi ñuy jox ay messages yéen itam di wax ak ñun ne tey dana am xiin sangam dana am xiin sangam dana taw bés sangam heure telle dana fi taw heure telle dana fi naaj dana am tàngoor te loolu yëpp gis nañ ko ci kon daal gaa yi xeebuénu seen projet bi wax dëgg yàlla ñun daal au départ moom ba liñ gisagum ñun gisaguñ ci xeebaange waaw parce que ñun ñu ngi njëkkee woon <hesitation> démarré affaire bi ñun ci ñun information bi énu ngi ko njëkkee démarré Bambey man ak ki ñuy wax Gallas Guèye ak Moutalla Ndiaye ñoom ñoom Fane Faye Mawla ak aliou Ngom ñoom def nañ fa trois jours ci formations bi foofu noonu Bambey mais liñ ñu doon wax lépp gis naén ko daal wax dëgg yàlla waa deuxièmement bi ñu demaat fi Thiès bién fi demaatee Thiès it

waaw loolu loolu loolu doyatul <coughs> nag gaa yi lëkkalewaat ba tey énu defaat <hesitation> groupe <hesitation> groupement ci wàllu téléphone yi ñu am rek groupement AICRA boo xam ne bii yenn saa yi ñun dañuy toog rek ñu sànniñu message wan ne ñu tey de dëkk sangam feebar sangam am na ci gàncax yi na ngeen ko ma fàggandiku balay ñëw tam ñu bàyyi xel loolu loolu amoon na ci portable yi tam encore mu amoon un groupe daal amoon na groupe whatsapp boo xam ne bi daal moom ku ñuy wax Doudou moo énu ko doon <hesitation> tracer yenn saa yi boo taalee sa portable rek gis messages yi ngay lire xam ne tey lii nangam ak nangam dana am wala suba nangam dana am ñu daal di ko confirmer ci loolu

yaakaar ci ne bu boobaa moom danañ ci gis résultat bu baax a baax a baax parce que ñun jiw biñ ñu joxoon muy dugub bi ak gerte bi le treize août boobu am na ci gerte boo xam ne bii keroog biñ ñu ko joxee ñu koy ji ñu ne ñu bu len ko jiyee machine def leen ko ay toobo gerte bi un kilo kese la dugub bi lu tolloog benn * <hesitation> pepp la nekkoon boo déggee jiw wi rek dangay naan wa ga yi jox nañ leen jiw bi mais fekk demeewul noonu test la daal ñoom dañuy tester léegi nag un kilo boobu ñun buñ ko bu gaa yi jiyee même biñ koy ji ñoom fekk na suñ gerte bi moom sax na bañ béy ko béy bu njëkk mu taxaw lool ñu naan la jiyal gerte xam nga loolu xel mënu koo nangu ci ci béykat ku yàgg a béy mais nag boo xamul xamoo rek mais keroog bi nga xam ne indil nañ ñu jiw ba biñ ko béyee moo njëkka ñor suñ gerte bi moo ko gën a gudd ngooñ moo ko gën a meññ aussi te ñor na fi ah le treize août boobu ci la ñor

moom macha allah aday baax ndax dab na suñ dugub bi ñorandoo ak moom mais picc yi dañ koo yab lool ñun picc yi moo ko moo ko gàllankoor waaw